Omushaija ayemereire ahagati y'amaju amaraingwa agakumanywa nka kanyina Kandi ajwire enkofiira nana eshweta erikutukura harimu ebirikwiragura na burawuzi erikwiragura nana empare erikutukura erimu oburayini burikwera enyima ye hariyo ondijo omushaija naretana.

Amaju gashakaize obunyaatsi emwe eri yooka endiijo ekwataine na ngyenzi yaayo kandi harimu otuguuto, omu rubaju rw'otuguuto harimu amabaare harimu nana otunyaatsi omu rubaju rwamabaare kandi egyo eri omu maisho omu maisho gaayo harimu ekikuraaza omuriro

Ezi n'esente za Uganda hariho enkumi itaano hariho obw'emitwaro ebiri bubiri hariho aka rukumi n'akomutwaro.

Enyamaishwa z'omu kishaka eibiri, emwe nereeba omumaisho endijo nereeba aha rubaju ziine ebyooya omu maraka na n'omukira n'amaguru ana zemereire omu mwanya gwomire kandi omumaisho gaazo hariyo emiti etakureebwa mitwe yaayo.

Ekimotoka ekihango ekirikuvuga amashuta g'ebyiruka kiri aha ruguuto orukozire aha rubaju rwakyo hariho enju , ah'eiguru egi enju eine ebikushohoza omwika . Aha rubaju rwekyo kimotoka hariho n'ebikondo by'amashanyarazi.

Enju ndaingwa eine emiryango mingi eine n'amadiirisa maraingwa omumaisho gayo harimu amatembezo harimu na n'eby'okurundaniramu kasasiro enyuma y'egi enju hariyo emiti.

Omushaija ajwire empare ngufu na burawuzi etaine mukono aine egaari naatsindika aha gaari akomireho ebitookye ebimwe biri aha ntebe ebindi biri omu rubaju ari aha ruguuto orukozire

Omushaija ashutami ahari piki kandi aharubaju rwe hariho ondijo ayemereire aha itundiro ry'amajuta kandi aharubaju rwabo hariho omukazi ayemereire ajwire sikati erikwiragura n'ekitambaara aha mutwe. Hariho n'emotoka aha rubaju rwa buryo nana akatebe

Akanyonyi Kato k'erangi ya kinekye Kari aha kyasuri kyako Kandi ekyasuri kiri aha kataagi k'ekikindo

Hariho obutandaaro bw'ebintu buri ahansi omu runyiriri bwine erangi zitakushushana n'obutebe obw'ahansi buhanikire aha biti kandi enyuma yabwo hariho ekinju kishakize ebinyaatsi kandi enyuma y'ekyo ekinju hariyo emitumba n'emiti miraingwa.

Ebi n'ebi barikukoreesa emikono. Harimu ebiganda kazi, harimu endiiro, harimu engari empango, harimu ebigyega biri omu mwanya gumwe ogu abantu baine kubireeba rero bakabimanya.